Namni tokko yeroo amma barnoota addaa tokko fudhatee hawaasa keessatti hojii addaa hojjechuu ni danda'a. Barnoonni addaa akkuma ogummaa addaa yoo ta'u namni ogummaa addaa kana dhuunfatanii hawaasa ofii bifa garaa garaan fayyaduun gammachuu guddaa namaa kenna.

elektirooniksii jechuun meeshaa yeroo ammaa kana addunyaa irratti bifa tekinooloojiidhaan argamaa jiranidha meeshaale elektirooniksi gosa adda addaatu jiru kanneen akka kompiiteraa bilbila harkaa akkasumallee meeshaalee sami kessa balali'an baayeetu jiruu guddinni tekinooloojii yeroo ammaa ariifataa jiru kun meeshaalee elektirooniksii adda addaa addunyaaf gumaachaa jira.

Barumsa yeroo jennu adeemsa dhandhamannaa beekumsaa fi wantoota addaa addaatti barumsa keessatti barattoonni waantoota adda addaa gochuudhaan beekumsa naannoo isaaniiirra bifa adda addaatiin argatu. Akkasuma yeroo ammaa kan addunyaan barumsa irratti xiyyeeffannoo guddaa hojjechaa jirti.

nyaata kan jennu wantoota adda addaa kan nyaatamanidha nyaanni maddoota adda addaan ni jira kanneen biqiltoota irraa argama akkasuma illee bu'aa loonin irraa kan argaman nyaati jiru nyaanni gosoonn adda addaa kun fayyaada adda addaadha namaaf kennu kanneen dhukkoo nama irraatis akkasuma kanneen ijaarsa qaamaaf fayyadanilleen jiru.

Bineensonni manaas ta'ee alaa tooftaalee adda adda fayyaadamuudhaan jiraatu . Bineensota manaa keessaa fakkeenyaaf loonmarga magariisa lafa irraa dheedudhaan jiraatau. Akkasuma immoo kanneen kan lukkuwwan adda addaa wantoota ilbiisa namaa nyaatan nyaachuudhaan nama waliin jiraatu. Akkasuma immoo bineensonni bosonaa wantoota addaa nyaatani jiraatu.

Bineensota manaa fi alaa yeroo jennuu bineensota adda addaa bakka adda addaa jiraaniidha. Bineensota manaa gaafa jennuu mana dhaala namaa keessaa dhala namaatti madaqanii bineensotaa jiraataniidha. Akkasuma immoo bineensota alaa gaafa jennuu to'annaa dhala namaatin ala bosona keessa dhookatanii kan jiraatan bineensotaa alaa jedhamu.

Qonnaan meeshaalee adda-addaa fayyadamuudhaan qotama. mala addaa qonnaan kan inni geggeeffamu kan qotiyyoo fayyadamuudhaan meeshaale kanneen akka harqoota waanjoo fi kana kana fayyadaman. Qonnaan bultoonni qonnaa qota .akkasumalee mala ammayyaatiin qonnaan yeroo amma kan geggeeffamaa jiruuf.

awwaasi bal'aan tokko bolmulkaa'uudhaaf adeemsanni maatii isaa keessatti tokko tokoo isaa godhu murteessaadha ijoolleen maatii isaanii keessatti aala gaadii guddatan bakke yeroo ba'an awwaasa keessatti amalasaa mul'isan amalasaan maatii keessatti guddatan mul'ise kanaaf maatiin ijoollee isaanii awwaasa keessatti yeroo ba'anii amala gaadii akka mul'isaniif maatii isaanii keessatti ijoollee gad-qabeenyaa gorsuun ikkama maatii sanaa ta'uu qaba

Geejiba yeroo jennu adeemsa nama tokko yookaan meeshaalee tokko bakka tokko fuudhee bakka biraatti geessu danda'a. Akkasuma tuurizimiin sirna daawwannaa bakka miidhagaa ta'e tokko namoonni godhan tuurizimiin madda galii biyyaa keessatti ga'e olaanaa qaba. Kanaaf yeroo kana biyyi keenya babal'inaa guddinan tuurizimii irratti ga'ee guddaa taphachaa jirti.

Oomisha suppermaarkeetti jechuun wantoota dhaalli namaa gabaa keessaa bitatee itti fayyadamuudha. oomishni kun immoo bakka tokkotti wantoonni baay'een walitti qabatanii namni haala salphaan bakka sana akka bitatuuf isaan tajaajilu magaalawwan gurguddoo keessatti oomishanii akka takkan iddoo baay'eetti argamu,

Yeroo ammaa kana maashinota gosa adda addaan yeroo maashinoonni gosa adda addaa kun wantoota adda addaa hojjechuudhaaf fayyadamu. Keessumaa meeshaalee qonnnaa keessatti maashinota adda addaa midhaan calleessuudha itti fayyada. Akkasuma illee warshaalee keessatti maashinoonni adda addaa wantoota adda addaa oomishanii baasuudhaaf in gargaaru.

Qonna jechuun malaa aadaa yookaan ammayyaa fayyadamuudhaan qonnaan bulaa tokko oomisha midhaanif kuduraalee akkasumani muduraalee adda addaa kan hojjetaniidha. Qonnaan biyya keenya keessatti haala hedduun kan barratameedha. Kunis immoo midhaan nyaata barbaachisaa wan ta'eef qonnaan bultoonni qonnaan irratti xiyyeeffachuun baay'inaan ni jiraatu.

uumamaa fi naannoo keessa waantoonni adda-addaa jiru uumamaaf naannoon oliin ooliitti qabamanii adda-baanii ilaalamuun ni ulfaata . naannoo kana keessa uumamoota adda addaatu jira. uumamoota lubbuu qabanii fi lubbuu hin qabne naannoo keenya in argamu fakkeenyaaf uumamoota lubbuu qaban kaneen akka biqiltoota kanneen akka bineensota bosonaanii jiru akkasuma illee uumamoota lubbuu hin qabnee kanneen akka dhagaa biyyee wannaan akka adda addaa kun naannoo keessa in argamu.

siyaasa yeroo jennu tooftaa itti waanta tokko gochuu dandeenyudha siyaasa keessatti tooftaalii adda addaa fayyadamuu danda'u siyaasa yeroo baay'ee namoota irra keessa ilaalanii kan ubbatamasoo hin taane namoota siyaasa na keessatti ilmaataniin ubbatamue kan danda'u

kuduraawwaniifi muduraawwan jechuun wanta dhalli namaa nyaataaf itti fayyadamu. Dhalli namaa kuduraalee fi muduraawwan addaa addaa nyaata. Kuduraalee fi muduraaleen kunis jirmi isaanii, baallii isaanii akkasumas hiddi isaanii itti dabalees immoo firiin isaaniii ni nyaatama. Kanaaf namoonni kuduraalee fi muduraalee kana kunuunsuu irratti baay'inaan ni hirmaatu.

Kuduraaleen muduraaleen adda addaan ni argamu kanneen akka kaarooti, timaatimii ,dinnichaa, qaaraa akkasumallee kanneen baalli isaa nyaataman kanneen akka raafuu ni jiru. Kuduraalee Fi muduraaleen qaama namaa irraa wantoota adda addaa fayyadu kanneen keessaa kanneen akka dhukkuba ittisuu faayidaa olaanaa qabu.

Seera kabachisaa yeroo jennuu seera ba'ee jiru tokko namni tokko yakkaan akkan cabsineef yeroo kabachiisamuudha. seeroonni adda addaanii jiru . Seeroonni adda addaa kun namoonni yeroo cabsaniif seera kana namoonni yeroo cabsan kabachiisuu yaaluun seera kana kabachisuu jechuudha . seeramoo kan kabachiisu nama seera beeku hunda ta'u qaba.

oomisha gabaa keessatti magaaloonni gurguddoon galma guddaa yka dungaana jabaa keessatti oomishaaleen hedduu bakka tokkotti gurguraatu, kun immoo ummata magaalaa sana keessa jiraatu fayidaa guddaa qaba. innis namni tokko wanta barbaadu bakka tokkotti haala salphaan yerooma tokko argachuu waan danda'uf.

Qonni mala aadaa yookiin kan amayyaatiin geggeeffama. mala aadaadhaan qonnaan bultoonni qotiyyoo fayyadamuudhaan harkota waanjoodhaan qonnaa geggeessaa turaniiru. garuu yeroo ammaa kana qonnaan bultoonni bifa ammayyaatiin tiraaktira fayyadamuudhaan hojii qonnaa geggeessaa jiru.

Rifeensi qaama namaa irratti biqilee kan argamuudha. Rifeensi halluu gurraacha kan qabu qaama namaa irratti miidhaginaa kan tajaajiluudha. Keessumattu rifeensi mataa miidhagina qaama namaa tiif murteesaa kan ta'e halluu gurraacha kan qabuudha.

meeshaalii elektirooniksi kanneen akka bilbilaas ta'e koompiteroonni adda addaa kan isaan oomishamaa jiran biyyoota guddinni isaanii tekinoolojiirraa fagaateedha. biyyoonni kun kanneen akka lixaa fi biyyoota chaayiina adda addaa gayyatti meeshaalii eleektiroonii addaaddaa bifa miidhagaanii hundagaleessa kan ammate oomishamaa jira.

Hoggantoota beekamoo jechuun hogganoota sadarkaa olaanaa irraa jiraniidha. Isaan immoo itti gaafatamaa olaanaa fudhachuudhaan sadarkaa biyyaa yookaan naannoo irraa iddoo olaanaa jiru. Hoggantootni beekamoon aangoo isaanii qabanii fi itti gaafatumummmaa isaanii irratti hundaa'uun sadarkaan isaanii ol kaafamee dubbatama.

Muuziqaa keessatti meeshaalee addaa addaa fayyadamu. Meeshaalee kanneen akka ulullee, maasinqoo, kiraara akkasuma illee meeshaalee sagalee mimmiidhagoo addaa addaa qaban ni jiru. muziqaan bifa aartiitiin kan dhiyaatu waan ta'eef namoonni yeroo muuziqaa hojjetan ogummaan sun kennaa ta'ee kan muldhatu akkasumallee shaakalaan yeroo fidan ni jira.

Ijaarsaa fi waantoonni adda addaa toftaalee adda addaa fayyadamuudhaan ijaaramu. Ijaarsa keessatti ogummaa fi boca adda addaa ni jiru ogummaa boca ijaarsaa keessatti ijaarsi sun maal ibsa kan jedhuuf boocaalee adda addaa akkasumasillee dhaabbanni sun maal fakkaata kan jedhu bifasaa adda baasuudhaan ijaarsa sun irratti boci adda addaa ni godhama.

Aadaa keessatti ogummaalee adda addaa jiru. Aadaa dhalii namaa keessatti dhalli namaa duriiti kaasee ogummaa adda addaa jiruu fi jireenya keessatti geggeeffachaa tureera. Isaanis ogummaa kan akka uffata dhawuu sibiila tumuu gogaa duuguu wanneen akkana akkanaa kun ogummaa dhalli namaa aadaa isaa keessatti qabaachaa turedha.

Faashinii yeroo jennu fakkeeffama nammi tokko wantoota yeroo hammaa jira irraa akkasumaillee wantoota guddina teknoolojiin walqabata irraa fudhate gara jireenya isaatti madaqsudhaan jiraatudha. Faashinii jechuun fakkeeffama waanti nama biraa yookaan wanta miidhagaa ta'e fakkaachuun mul'achuu yaaluudha.

adiyaa keessatti namoonni ogummaa addaa adhaa dhuunfatanya jiraachaa jiru keessuma ummanni horoomo adia isaa keessatti ogummaa adda adhaa dhuunfate jiraachaa ture ummanni horomoo hogummaa dhuunfate kana aala salpaan kabee ogummaa sana objilaa bushisi biraangan ka'e aashaa guddaa gabalaa jira ogummaa yeroo dulii sana kabaate dhusosu jabeeffateti ummata yeroo ammaa kana jilaata dadakkaa addunyaa irratti waama'u ture

immigireeshanii jechuun adeemsa namni tokkoo bakka tokko irraa gara biraatti eyyama mootummaa yookaan immoo bifa danda'uutiin socho'u danda'uudha adeemsa immigireeshanii keessatti namoonni waantoota adda addaa fayyadamuudhaan biyya tokko irraa gara biyyoota biraatti godaanu danda'u akkasumallee immigireeshaniin ardii tokko irraa gara ardii biraatti geggeeffamuu ni danda'a.

muziqaa yeroo jennu meeshaalee adda addaa dheggaramee bifa aartiitiin kan dhiyaatudha. muziqaa keessatti aartiwwan adda addaa ni jiru sagaleerraa hanga meeshaalee sana irratti riibuu sagalee sana irratti hundaa'aniii muuziqaan iddoo adda addaan qodama . afaan adda-addaa akkasuma aadaa adda addaa keessatti muuziqaaliin adda addaa ni jiru.

Geejjiba keessatti waantoota adda addaa fayyadamu. geejjibi mala aadaa yookiin Ammayyaatiin illee argamuu danda'a mala aadaa kan ta'an kanneen akka fardaa harree akkasuma illee gaarii fardii harkisu fi kan harreen harkiftu geejjiba aadaa jennee fayyadamu ni dandeenyaa. mala ammayyaatiin immoo konkolaattoota adda addaa akkasuma xiyyaara samii keessa bilali'u fayyadamu dandanya.

maatii jechuun kutaa awwaasa xiqqaa abba ijoollee haadhaa fi akkasuma namoota biraa mana sana keessa jiraataniidha akkasumammoo awwaasa yeroo jennuu gurmuwwan maatiiwwan adda addaa wolitti qabamanii yeroo waamaman awwaasa jennee waamna

Alaabaa yeroo jennuu mallattoo eenyumaa biyya tokko ta'ee kan bakka bu, udha. alaabaan tokko mallattoo eenyummaa biyya sanaa kan bakkabu alluu fi aasxaa adda addanii qaba fakkeenyaaf alaabaan biyya tokko halluuf aasxaa biyyatti sana eenyumaa fi wareegama biyyi sun biyya ta'uuf argatte kan mul'isuudha.

Oomishaaleen gabaa keessatti bakka tokkotti wallitti qabamee uummataaf dhi'aataniidha. Oomishaaleen tokko maarketti jedhaman gabaa sana keessa namoonni wantoo sana bituu barbaadan bakka tokkotti wantoota baay'ee argachuu danda'u. Makaanti hoomisha kanaa kanin moggaafame namni tokko waan barbaadu bakka tokkotti haala salphaan argachuu waan danda'uufi.

Alaabaa biyya tokko irra asxaawwan adda addaa jiru. Aasxaan alaabaa sana irratti argamu hiikoo alaabaan sun biyya sana bakka bu'u kan ibsuudha. Alaabaa sana irratti aasxaa sana ibsuun alaabaan argamtu sun kan biyya sanaa qofa ta'u ni mu'isti.

Miidiyaa hawaasaa jechuun miidiyaa namni kamiyyuu fedha isaa irratti hundaa'ee fayyadamuu danda'uudha. Miidiyaa hawaasaa yeroo fayyadamnu dirqamoota mirgoota adda addaa ni qabna. Mirgoota nuti miidiyaa hawaasaa fayyadamuu irratti qabnu keessaa tokko yaada keenya bilisaan ibsachuu danda'uu akkasuma illee dirqama nuti qabnu immoo miidiyaa isaa irratti wantoota nagenya ummataa irratti miidhaa geessisuu danda'an dabarsuu hin qabnu.

Kitaabota yommuu jennuu kuusaa beekumsa adda addaa kan waraqaa irratti barreeffamanii ka'aniidha. Akkasuma immoo gaazixaawwan yeroo jennu waantoota adda addaa fakkiiwwan hin deggiramanii seenaa duriif akkasumas ammoo muuxannowwan namoota yeroo barreeffamanii kaan gaazexaawwan jennee waamna.

faa'e yeroo jennu meeshaale midhaginaa namoonni miidhaginaa kaama isaanii irratti godhasaniia meeshaale miidhaginaa bifaa aaddaa atiin argaman kanneen adda addaanii jiru isaanis namoonni meeshaalii miidhaginaa kanmataa isaanii morma isaanii akkasuma illee harka isaanii irratti in godhatu

giddu gala bashannanaa yeroo jennu namoonni bashannanaaf bakka sanatti kan itti fayyadamaniidha giddu galli bashannanaa iddoo adda addaa jiraachuu danda'a fakkeenyaaf lageen adda addaa irratti waantoonni adda addaa hojjetamuun akkasumammo haroowwan adda addaa irratti nam tolcheedhan yookaan uumamaadhaan giddugalli bashannanaa qophii ta'uu danda'a.

barrumsa keessatti barattoonni gosa farnootaa garaa gara barachuudhaan jiraatu gosa barnootaa kanneen akka herragaa ,afaanii ,saayensii fi wantoota addaaddaanii baratamu barattoonni mana barumsaa keessatti barrumsa kanaarraa ogummaalee fi muuxannoo addaaddaa dhuunfachaa jiraatu

meeshaalii manaa waajjiraalee yommuu jennu meeshaalee adda addaati. manaa kamu keessatti meeshaaleen kamuu ni jiraata. keessumattuu waajjiraalee keessa meeshaalee adda addaa jiraata. meeshaalee waajjiroota jiraatan kanneen akka waraqataa, teessuma adda addaa akkasuma illee waantoota itti barreessan kompiitara kan waajjiraalii adda addaa keessa ni jiraata.

Manneen dhugaatiif manneen nyaataa yeroo jennuu manneen wantoota nyaatamanii dhugaman gurguruudhaaf dhaabbataniidha manneen dhugaatiif manneen nyaataa keessatti namoonni wantoota isaan barbaachisu akka fedha isaaniitti maallaqa isaanii baasuudhaan bitatanii itti fayyadamu.